Ebimuli ebya ppinki nga wakati waabyo wamyufu. Ebbali w'ebimuli waliwo langi eya kiragala, ebimuli biriko ebikoola bya kiragala.

Engo erimu amabala aga langi enzirugavu n'eya kitaka ekanudde amaaso w'eri waliwo ekitangaala naye ate ebbali waayo yeetooloddwa enzikiza.

Emmotoka ennyingi nga zisimbye olunyiriri nga ziri mu kika kya kigege. Waliwo n'emmotoka endala entonotono eziri ebbali ng'era erudda waliwo manvuuli.

Ennyanja, waggulu waayo waliyo ebire ate era waliwo ebinyonyi ebibuuka mu bbanga. Ku yo kuliko amaato ag'enjawulo nga gali mu langi za njawulo.

Ente ennene enyirira obulungi ng'eri mu langi ya kitaka erina amayembe mawanvu ng'eyimiridde okuliraana akayumba akaazimbibwa n'embaawo eziri mu langi eya bbulu.

Oluguudo kuliko bboodabooda eyitako nga kuliko omuvuzi n'omulala atudde mabega. Ebbali w'oluguudo waliwo ekibumbe eky'ekizike.

Ebimuli ebimyukirivu nga ekimu ku byo kiyimiriddeko ekiwuka nga kirina obuyembe bubiri obuli mu langi enzirugavu.

Abantu basatu bali mu langi enjeru n'enzirugavu nga babiri baana, mwana omu yeebase wansi era emikono gye agyebakidde, omwana omulala alannamye ng'emikono gye agisimbidde mabega, omukazi atudde ng'amagulu agasibye wamu ng'akutte ku ttama.

Ekisaawe kya Mandera stadium. Emabega waakyo waliwo amakubo agaalongoosebwa obulungi awamu n'omuddo omumpi nga guli mu langi ya kiragala nga gwawuddwayawuddwamu.

Nnyanja erimu amazzi aga bbulu, erimu amaaato mangi ddala ng'emabega waayo waliyo ebizimbe ebyakkalina biyitirivu.

Abaana bali mu layini, omu ali mu ssaati eya bbulu awanise engalo ssatu, omulala ali mu langi ya kiragala awanise engalo bbiri, akulembedde ayambadde t-shirt kuliko ekigambo Uganda ne langi eziri ku fulaaga ya Uganda emmyufu, eya kyenvu n'enzirugavu.

Omusajja ayambadde t-shirt eya langi eya kyenvu nga eriko ebikuubo ku mikono ebiri mu langi emmyufu n'enzirugavu, mu maaso gaayo ng'ewandiikiddwako ekigambo Uganda, ali mu kuzinga Rolex

Engalo zikutte obumuli obuli mu langi eya kakobe ng'obumuli buno buli ku buti obuli mu langi eya kiragala. Emabega w'obumuli buno wayiwo langi eya kiragala enkwafu.

Ennyumba eyazimbibwa n'eserekebwa n'essubi erabikira ddala bulungi nnyo, mu maaso gaayo waliwo empagi z'emiti bbiri, yasiigibwako mu maaso langi eya kiragala.

Ennyanja eteese obulungi kuliko eryato, eryato mulimu abantu basatu asembye emabega ali mu kukuba nkasi ali mu makkati akutte emmamba ate asembye mu maaso atudde.